Wanti nuyi suuraa kanarratti argaa jirru dorgommii fiigichaa shamarroota gidduutti taasifamedha. Akka suuraa kanarratti argaa jirrutti kan irratti dorgoman kan akka Itoophiyaa, Jaappaan , Keeniyaa fa'aa akka fakkeenyaatti kaasnee ilaaluu dandeenya.

Suuraa kana irratti kan argamu mana keessatti nyaata bifa miidhagaa ta'een qophaa'ee kan jiru yammuu ta'u; kuduraa fi fuduraa kan of keessaa qabuu fi daabboo itti qabatanii nyaatan waliin kan Wal cina jiruu dha. Dabalataan wanti dhugamus cina isaatti ka'amee kan jiruu dha.

Wanti nu suuraa kanarratti argaa jirru meeshaalee qulqullinaaf qophaa'an saamsamanii haala sirna qabeessa ta'een kan qopheeffamanii dha. Meeshaawwan kunis immoo sirna bittaa fi gurgurtaadhaaf akka fayyadaman ta'aniitu dha kan isaan qopheeffaman.

Wanti nuti suuraa kanarratti arginu meeshaa miidhaginaa baay'ee bareedu kan yeroo baay'ee shamarran yookaan dubartoonni yeroo baay'ee morna isaanii irratti godhatanidha. Meeshaan miidhaginaa kun baay'ee kan nama hawwatudha. Mormarratti na godhadhaa, na godhadhaa kan jedhuudha. Bifni isaammoo baay'ee bareeda, halluu magariisaa irratti baay'ata.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa miidhaginaa shamarran yookaan dubartoonni ittiin of miidhagsuudhaaf fayyadamanidha . Meeshaan miidhaginaa kunimmoo baa'inaan dubartoonni sababii itti fayyadamaniif baay'ee bareedanii argamuudhaaf bareedina isaanii isa uumamaa caalaa adda baasanii agarsiisuudhaaf kan itti fayyadamanidha.

Waanti nuyi suura kana irratti argaa jirru, bakka bashannanaa baayyee bareedaa nama hawwatudha. Bakka bashannanaa kanatti immoo hara baayyee miidhagaa ilaaluudhaaf namatti tolutu jiraa kana malees biqiltuuwwan uumamaa baayyee bareedan, magariisawaa ta'an ijatti kan nama hawwatan ni jiruu kana malees bakka bashannanaa kana keessatti mana baayyee miidhagaa tokko boqonnaadhaaf ta'u ni jira.

Waanti nuyi suura kana irraa argaa jirruu, mucaan dargaggeessaa tokko rifeensa isaa haala sirna qabuu fi baayyee nama hawwatuun sirreeffatee, bareedee taa'ee jiru argina. Haalli inni rifeensa isaa itti sirreeffate immoo baayyeedhuma kan nama hawwatuu fi baayyee kan namatti toludha.

Wanti nuyi suuraa kanarratti argaa jirru suuraa baay'ee nama hawwatu biyya keenya keessatti baay'ee beekamaa ta'e foon diiminaa fi coomaan wal makedha. Akkasumas immoo buddeenni duwwaan waliin qabatamee nyaatamullee waliin jira. Nyaatichi nyaachuudhaaf baay'ee nama hawwata. Biyya keenya keessattis immoo baay'ee beekamaadha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru meeshaa miidhaginaa dubartoonni yookiin shamarran yeroo baay'ee fayyadamanidha. Kunis immoo miidhagina isaanii ittiin eeguudhaaf, bareedanii mul'achuudhaaf kan itti fayyadamanidha.